Abantwana abancane basesikolo sabo esezinga labo, bahlezi phansi benabile ecansini kanye lombalisi wabo, esababalela ibhuku bona besalalele bephakathi kweviyo labo, lapho olutshengisa emdulwini kunanyathiselwe okokubala njalo.

Abantwana abancane nxa besemaviyweni abo okufundela ngesikhathi sabo sokudlala balakho ukuthatha okokubhalisa babhale emdulwini kungoba kubachaza ukubona ababalisi babo besenza lokhu labo sebefuna ukuthi bakuyenze.

Abantwana bayakujabulela ukuba seskolo ikakhulu izinga laphansi kodwa ke ayisibo bonke abenelisa ukuthenga okufunakalayo okunjengama yunifomu abanye bayagqoka angasiwo wesikolo kodwa uyababona bejabula bonke ndawonye.

Abantwana abancane basesikolo phakathi kweviyo begqoke impahla yabo yokufunda. Emdulwini kutshengisa ukubana bebefunda ngokudweba okungabe kuyinyamazana ethile bekhanya bevaliwe ebusweni okukhanya ukuthi bayavikelwa njengoba bengabantwana abancane okungamelanga bebonakale nje.

Kubalulekile ukuthi abantwana abancane abesesezingeni laphansi lapho besesikolo baphiwe okokudla ngemva kokubana sebefundile. Bencediswa ngumbalisi wabo ebanika ebanakekela ngoba bebancane.

Ibhakane leli litshengisa isikolo semfundo yaphansi abantwana bagqoke ama uniform abapendiweyo kulonalelo bhakane kutshengisa lelogo yesikolo kutshengisa lokwamukela kwabantu besikolo lesi besamukela abantu abangenayo khonalapha esikolo.

Kubalulekile ukuthi ababalisi beziinga laphansi bakhangela abantwana lapho sebedlile ukuthi bangatshiyi impahla abayisebenzisileyo kumbe izitsha zingcwele indawo yonke kumbe babafundise ukuzinakekela bakwazi ukube izinto endaweni yazo ngemva kokudla.

I ICT ngeyinye yezifundo ezitholakala ezikolo zemfundo yaphezulu e secondary lapho abantwana befundiswa ukusebenzisa imitshina yakulezinsuku ehlanganisela ama computer ukwenzela ukubana bawazi ukuwasebenzisa lapho sebe sukile esikolo

Abantu abanengi sebekujabulela ukuthi nxa besaqhubeka ngezifundo zabo bafundele imsebenzi yezandla efanana lokwamagetsi. Ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzisebenza hatshi ukulinda ukuqhatshwa ngomunye umuntu.

Lesi yisikolo semfundo yaphezulu okufundelwa ngezokupheka. Owesilisa lowesifazana bakhanya befunda ngokupheka. Owesifazana sephekile sefakile emganwini lokho akuphekileyo egqoke impahla yakhona eyokuvikela lapho besapheka.

Abantwana besikolo bayakujabulela kakhulu ukuhlanganela bevakatsha behamba ngamabhasi besiya bona indawo ezehlukeneyo eziphathelane lezifundo zabo okunjengamatrip besiya funda kwesinye isikhathi behamba ngokwemidlalo amasports.

Lesi yisikolo semfundo yangaphezulu esakhiwe ngezitina ezibomvu. Sitshengisa uphahla olupendiweyo ngembala etshiyeneyo. Sitshengisa amabhakane ngaphandle kwaso eyinye lakhona kuyiLogo, igedi elensimbi ngokunjalo.

Abantwana besikolo ema secondary balawo ama library okuzindawo abathapha khona ulwazi ngemva kokubana sebephiwe imsebenzi yabo esikolo. Bayavakatshela khona ukuyabala belungiselela imihloliso yabo lokubhala imsebenzi yabo.

Amabhakane abhalwe ngokwamulela kwabantu endaweni kumbe esikolo njengaleli, aqakathekile ukwenzela ukubana abantu bazizwe bekhululekile lapho besavakatshela esikolo, futhi kuyancedisa nxa kade usulahleka.

Abantwana besikolo bathwele amabhuku awokufundela ngezikhwama bahambela eceleni komgwaqo bezivikela ezingozini ezingaba khona beqonde esikolo. Omunye ubaba uhamba ngebhasikili phakathi kwawo umgwaqo.

Kubalulekile ukuthi izikolo zibe lamakhabothi aqinileyo awokufihla amabhuku abantwana andubana sebebhalile ukwenzela ukuthi into ezinjengomuhlwa zingadli amabhuku ngitsho lamakhabothi ayenziwe ngeplanka.

Umthapho wolwazi esikuthi ngama library kuyatholakala ezikolo, emakolitshini lasemfundweni yaphezulu ema university ngemva kokubana abafundisayo sebenikile imisebenzi yokwenza abafundi bayahamba bayosizakala ukuthola ulwazi khonalapho kumbe ukubala belungiselela lapha ababhala khona imihloliso

Ikamelo leli lilemibheda emibili, elemiqamelo, elengubo zokumbatha ibuye ibe lamagetsi lapho abafundi abafundi zinga laphezulu bangatshayisa esikolweni abadingi kuya khatshana lapho abahlala khona kodwa balala khonapha esikolo

Indlu yokufundela eyezinga laphezulu ibonakala ingekho esimeni esihle , kubonakala amambodlela angaphansi kwetafula amanye ayame umduli amanye aphezu kwetafula , okutshengisa ukuthi kulokungaphatheki kahle kwendawo yokufundela

Le yindlu yokulala etholakala e university. Kulemibheda emibili ekwana abafundi ababili ukubana nxa sebetshayisile ezifundweni zabo bathole ukuphumula. Kuletafula eceleni kwemibheda, kulesitulo ngokunjalo esokubana basebenzise ukubala.

Le yindawo yokulala eyabafundi abezinga laphezulu. Lapho nxa sebetshayisile ezifundweni zabo . Kukhanya kule mibheda emibili lapho okutshengisa ukuthi kulala abantu ababili. Kuletafula elilamabhuku phezulu lamapheni lapho ababalela khona sebetshayisile.

Kumfundo yakulezi insuku sokubelula kakhulu ngemitshina yakulezi insuku efana lama "projector" asetshenziswa ezikolo lasemakolitshini kumbe ema Yunivesi lapho okusetshenziswa ikhompiyutha ukuthi itshengise amabala emdulwini.

Insizwa ezimbili ezemfundweni yangaphezulu ziphakathi kwe laboratory lapho abahlola khona imithi etshiyeneyo babonakala begqoke amabhatshi okuzivikela begqoke amagilovisi ngokunjalo besebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuhlola leyo mithi.

Abafundi bezinga laphezulu basendlini yokudlela isikhathi sabo sokuphumula andubaba babuyele ezifundweni zabo abanye bayanatha kuyadliwa abanye bamile kuyaxoxwa kulindwe ukubana babuyele ezifundweni zabo.